akisoonete dikkubba yinanniweete mapaxxinoo barienni woxe suuqi'nanni w woxe maaxi'nanni hayyo ikkitanna gobbaankerano akisoonote dikkubbabti dhuro lobo horo wiitanno

tekinolooje tekinoloojete yineemmo beete tekinolooje afidhinori bapaxxino danaati tekinoloojeefi afi'neemmorino lowo horooti xa yannara haarure loosami ikiro tekinolooje te yaati kunnira tekinolooje faayyate

tekinolooje tekinoloojete yineemmo weyite xa yannara noote yaate tekinolooje xa apixenoorichi lowontanni tashshi assaannorichooti tekinoloojete gitto lawishshaho bire kushinaho giidhineemmowa ikkan xakeni elektiroonikisete widoonni giicineemmo yaate

lowijaanna ishineho gombanni kaameela yineemmo weete lowijaanna ishine hiittooa hogombanni lowojaanna ishineho gombanni kaameeli mayira baxikku uriwiinni badooshshisi maati

tekinolooje yineemmoti tekinolooje xaa yannara dagginota ikkitanna tekinolooje loossanni noori baalunku baxisannoha ikkanna dessi assannoha ikkanna konnirano tekinolooje lophitanninna jaba ikkitanni harannino

koonforaansua koonforaansubbate yineemmoti ayeweyiteno amma'note manni jawu gamba yee kae magansi'rannote yaate koonforaansubba yineemmo woyite duuchu manni gamba yee magano magansi'rannote

poostu mine yineemmo woyite poostu mini afamannohu hiikkooti poostu mine ha'ne horonsi'neemmohuittee yittee yannaraati poostu mini meera hasiisi poostu mine yine su'minoonnihu meeraati

farchoonna mannimmate qoosso yineemmo weete farchoonna mannimmate qoosso agadha hasiissannoonke konnir daafira farchoonna mannimmate qoosso agadhinummoa ikkiro xibbuddi afi'rannoonke wol wol coyenohattoori dafi'rannoonke yaate

bude hoyineemmohu maati bude horonsi'neemmohu hiittee hittee yannaraati budu maye horora kaa'lannoonke budu maati isi buduihu xawishshisi maati budu maa horonsi'rati kaa'lannoonkerichohoti

supirmaarkeette yineemmoweete babbaxxitino tu'ne worroonnire keeshshannokki gedeenna ba annokki gede biifinse manchi beetti hasi'ri yanna geeshsha horoonsi'ranno gedassine loonsoonni uduunnichi hee'ranno baseeti

quchumu doogganna buusa yineemmo weyite quchumaho dooggo nooti anfoommota ikkitanna buusu quchumu giddo maa assanno quchumaho mayira hee'ri buusu

polotika hoyyaa mayyaate polotika horonsi'neemmo hiite yannaraati poolootikahuyineemori hiittoo hiitoo polotiqa horonsi'ra manni hiittoo maati poolotiku yineemorichi

gopoomu aemmate xawishshi karde biiro yineemmoti duuchu daniti nooha ikkanna gopoommu aemmate xawishshi kaarde biiro ha'ne ka'neentinni buoxa haseessa nonge yaate

Tekinolooje yineemmo woyte tekinolooje xaa yannara dagginoota ikkitanna tekinoloojete lawishshaho koreentete loosine'ne itate tekinolooje abbitinorreeti yaate. konnirano tekinolooje faayyate

konferaansubba yineemmo weete maati konferaansubba kultaankerima koonferaansubbaawe afi'neemmo horo maati hiittoo mittoomanni ofollannote koonferaansubbate yineemmoti

hodhishshu owaante yineemmo weite hodhishshu aannonke owaante jawate mitto baacho fafowa ha'neemmo ikkiro mu lenni masse yiillishate hodhishshu lowo geeshsha kaa'lannoonke kunnirano hodhishshu owaante lowontanni faayyate

ilamate barra borreessinanni mereershsha yaa mayyaate? ilamate barra borreessinannihu hiikkiichooti? ilamate barra borreessa mayira hasiissu?